Kuqakathekile njengabantu kuthi sizinakakele imizimba yethu. Lokhu kuhlanganisela lokho esikudlayo lokunye nje okufana lokuthi singabi yizidudla kakhulu ngoba inhliziyo iyacina igcwala amafutha.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabantu singalahli amasiko Lapho kumele sisebenzise imithi yesintu kasiyisebenziseni